Exɔxɔtutu dzeani aɖe le atsa me. Exɔ ya nye dziƒoxɔ eye amewo sɔ ɖe exɔa nu. Ame ya wo ke tsa le nɔnɔme nyuie anidzedze hele azɔli dzi.

Asime afi yi nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖo hele eyame kpɔm yi wo bla ta, taku dzɛ̃, dzonu ʋi le kɔ nɛ wo do yi nye blɔwu ta avɔ yi ke ne le kente ƒe nɔnɔme me eye enu ƒlekusi le egbɔ.

Ame aɖewo le gbadzadzi le tɔ aɖe to hele eʋe ɖum. Amea ɖewo hã le anyinɔƒe. Ame yawo katã ƒe nudodowoa, tsaka kple dzẽ.

Asi me. Afi yike amewo ɖo asi ɖo eye wole nu dzram eye ame ame aɖewo hã le nu dzadza ɖe ta. Ame aɖewo hã nye agbate tsɔlawo le gagba ɖe ta. Ele agbate dim be ne woatsɔ.

ameaɖewo le efli me le edɛ tsom eye agbã le wó wókatã ta agbã la wóle babla ɖe avɔwo me amaɖewo da aba yidzi womlɔna ɖe wóƒe agba dzi he blɛ

Amewo le mɔ zɔm eye ɖe sia ɖe lé eƒe mɔzɔkpetɛ ɖe asi. Ŋutsu kple nyɔnuwo, ame aɖewo kpla woƒe mɔzɔ̃kpetɛ eye ame aɖewo le etem le anyigba.

Aɖaŋu dɔwɔƒe aɖe yiwo wowɔa aɖaŋu nu vovovowo da ɖo, zikpuiwo, ekplɔwo, agbanu yiwo wowɔ kple aɖaŋu eye gbe gã aɖe le teƒe ma, yike nyiwo tɔ te ɖo le gbeawo ɖum.

Amewo ƒo ƒu eye wole ekpe kum, kpekula yawo katã ƒe awudodo nye nɔnɔmetata ɖeka, kuku le ta na wo katã ke xexi le ame ɖeka ta.

Amewo ƒo ƒu eye wole nya hem, wole nya hem nu sesẽ tɔe, wolé mɔ yiwo kɔ le nudzɔdzɔwo lem la ɖe asi. Ame eve le nane ŋlim.

Agbalẽ me afi wodzraɖo kple nu vovovowo, ekplɔ aɖe hã le afi ma yike emɔ si dzi wokpɔɔ nu le la le, ekplu yike le fi ma nye ahuhɔe kplu ele dzi, seƒoƒotsihe le kplɔ la dzi.

Sikakuƒe aɖe yike amewo wole fuu eye wole edɔ wɔm kple ŋkubia, wolé dɔwɔnu vovovowo ɖe asi eye amewo le eke ɖem le kɔkɔm ɖe agba aɖe me.

Amedzroxɔƒe nyuie aɖe alo amedzeƒe tɔxɛ aɖe yi ke ɖetugbi aɖe tɔ ɖo eye wolé agba gbadzɛ ɖe asi nu ɖuu atikutsetse vovovowo le eme wole nu kom.

Dɔwɔƒe yi ke ame eve wotɔ te ɖe eye ka aɖewo tsi tso yame va gakpo ɖewo dzi. Ame eve tɔ te ɖe teƒe ma eye awu ɖekatɔgbui le dzime nawo ga kuku le ta na wo.

Ŋudzeƒe aɖe yi ke ŋu aɖe le, eye ŋutsu eve le agba dom ɖe ŋua kple ŋkubia. Ame ɖeka le aŋutiɖiɖiwu me eye ame aɖe tɔ ɖe afi ma le blɔwu me.

Amewo nɔ anyi ƒoxla gbadagba aɖe eye wole gbeƒã ɖem anya nawo, wole to dzi le esem. Ame gbogbowo nɔ anyi nɔ ƒe, ŋutsu kple nyɔnuwo.

Amewo ƒo ƒu, eye wole nudzɔdzɔ aɖe kpɔm tsitotsito, ŋutsu kple nyɔnuwo wonye, eŋu aɖe le wo gbɔ, eye eŋua ƒe amadede nye yibɔ tsaka kple blɔ.

Kpovitɔ aɖewo le woƒe kpoviwu me eye wole dze ɖom kple yevu aɖe eye kpovitɔ yi ke nye nyɔnu lé amɔ si woléa nu ɖe dzi la ɖe asi le nuwo lém.

Kpovitɔ woame etɔ̃ lé ŋutsu aɖe yi ke le avi fam eye kuku le ta na ŋutsu ya si le avi fam, awu dzɛ̃ le dzime nɛ ŋɔti blanu le ŋɔti nu na kpovitɔ la.

Xɔtuƒe aɖe yike wodze xɔwo gɔme eye mɔdodogã aɖe yike ʋu yi tsɔna ami kple agbã le mɔdodo la dzi

Nudzraƒe yi ke ame aɖe ɖo nu vovovovowo hele dzadzram eye ame aɖe tɔ te hetrɔ megbe, ke yevu nyɔnu aɖe ha ɖɔ kuku kpla akpete le nu siwo dzram wole la kpɔm.

Amewo ƒoƒu eye ameawo katã wole enu kpɔm abe toɖola veve yio le nya veve aɖe sem ene.

Amewo ƒo ƒu eye wole edɔ wɔm le anyigba. Wole anyigba kum hele lɔlɔm eye tsigãaa ɖe yi nye ebaa la le woƒe axadzi.

Amewo ƒo ƒu ɖe ekɔdaƒe aɖe eye nyɔnu aɖe ƒe asi le akɔdagbalẽ la dzi wòle dzesi dem dom edzi

Edunyahelawo le emɔ zɔm lé aflaga ɖe eye aflaga ya nye atikpakpa eye gbadagba woame tɔ̃ tɔ ɖe woƒe ŋgɔ tɔ wo.

Sikakuƒe yi ame vovovowo le edɔ wɔm le. Ame aɖe tsɔ agba lɔ eke ɖe me ɖe asi eye ame bubu trɔ megbe dee. Ya hã lé agba ɖe asi eke le eme.

Dunyahelawo le takpekpea gãa aɖe le teƒe tɔxɛ aɖe yi wo nɔ anyi ɖe atsiãme. woƒe anyinɔnɔ le flimea, enye nukpɔkpɔ eye teƒea nye teƒe de ŋgɔgbe aɖe yi wole. Ɖoɖo.

Eŋuwo le mɔdodo aɖe dzi agbatsɔŋu vovowo ɖewo nye kelɔŋu ɖewo nye eŋu yiwo duguna alo drana emɔdziɖo le edɔ dzi kpole ŋkubiã.

Afɔdzi xɔ me yike aɖaka go gã aɖe le eye aɖaka ƒe…aɖaka ƒe amadede nye ʋi. nu vovovowo si le xɔa mea, woƒe amadede nye ʋi. akaɖiti eve ele avɔdzi xɔa me.

Teƒe aɖe yike xɔtutu le eye xɔ ya nye xɔ yike amewo woƒo ƒu ɖe ŋu hele dɔ wɔm abe xɔtulawo ye, ame aɖe le agbafɔdzi.

Exɔmumu ƒe afɔku dzɔ eye exɔa dudu hegba gudugudu eye amewo tɔ ɖe afi ma hele nudzɔdzɔ la kpɔm.

Exɔ me, afi yi wo tsɔ ekplɔ̃ gã ɖe kple nukpakpa vovovowo da ɖo, ekplɔ̃ ya o tsɔ ablengo wo ƒoxlã ekplɔ̃ la.

Dɔnɔdzikpɔla aɖe le ame aɖe dom kpɔ, eye ŋɔtiblanu le amea ƒe ŋɔti nu eye ŋɔtibla nu hã le dɔnɔdzikpɔla ƒe ŋuti nu le teƒea.

Amewo le gbadza ɖe dzi ewɔ be sika kum wole. Ame gbogbowo amewo, wodo avɔ awu vovovowo. Teƒe yi wolea nye anyigba dzẽ. Wole teƒea kple ŋkubiãdɔwɔwɔ a towo ƒo xlã wo eye atiwo ƒo xlã, ati yiwo ƒo xlãwo hã wonye amakpa mumu.

kuteƒe yi amewo ƒoƒu ɖo eye aɖaka yi wó dó atsiã na la le wó katã wó tsitsína eye aɖaka ya tame le yibɔ wótsɔ ahuhoe ƒoxlã aɖaka

Ekplɔ gã aɖe yi ke nusrɔ̃nu vovovowo le dzi. Emɔ yi dzi wosrɔ̃na nu le, agbale, nuŋlɔtsi, ekplu yi ke wotsɔ eŋegba kɔ mi la le edzi etsi le eme.

Ɖeviwo ƒoƒu eye nuɖuɖu le agbawo me le wo gbɔ. Nuɖuɖu sia nye mɔlu kple atadi. Gatsi le agbawo katã si me nuɖuɖu la le la.

Gbadzaƒe afii amewo sɔgbɔ tataataŋ le, exɔ legbee aɖe le teƒea eye eŋu vovovowo tɔ ɖe teƒea, amewo le azɔli dzi, xexi aɖe yi wodo atsia na kple amadede kple ʋe.

amɛ aɖɛ dó agba ɖe gasɔ dzi eye yaŋtɔ hã le gasɔa dzi edó agba wokɔ yi dzi eye wodoe ɖe atsã nyakpɔ ɖe me

Teƒe yiwo dzraɖo nyui kple zikpui vovovo yiwo nɔ anyi ɖe dzi kple eƒe kplɔ yiwo wɔ kple ahuhɔe wole tsyama siwo da seƒoƒotihe ɖe dzi

Dunyehelawo le ablɔ lɔm le hunyahunya wɔm le aflaga vovovowo ɖe asi. Ame ɖeka le ŋgɔ ke nu me gã aɖe eye dukplɔla xoxoxotɔ ƒe nɔnɔmetata le eƒe awu dzi.

Akpata me. Afi yi woda zikpui dzeani aɖe yi wowɔ le atsa me kɔ ekplɔ aɖe yi ke nye ekplɔ nyui aɖe da ɖi. egbewo yiwo nye seƒopƒowo ƒoxla wo.

Ɖevi suewo ƒoƒu ɖe nyɔnu aɖe ŋuti eye nyɔnu ya eƒoa asi ɖeviawo me hele wokpɔm le dzidzɔ dom na wo eye ɖeviawo hã le dzidzɔ kpɔm.

dunyahelawo le efliɖoɖo me le mɔdodo aɖe dzi eye wóle azɔli zɔm hele ehadzim le aflãga ɖe asi le mɔa dzi

Amewo ƒoƒu eye wole dekɔnunu wɔm. Ŋutsu aɖe le kpo ɖe asi, le aha ɖe asi hele egbe dom ɖa. nyɔnu aɖe le eƒɔe axa dzi trsɔ hokui do ɖe asi, alɔnu, do dzonu ɖe kɔ.

Amewo ƒoƒu abe asimee wole ene eye nyɔnu etɔ̃ le wo nɔewo yome lé agba yike nye silva ɖe eta.

Ŋutsu aɖe tɔ ɖe emɔ aɖe gbɔ ɖɔ gakuku ɖe ta eye awu yi wòdo hã nye gbemu. Emɔ yi gbɔ wòtɔ ɖoa, ƒe akpa ɖe nye gbemu eye ŋutsu aɖe hã le afi ma.

Ame tɔ̃ tɔ ɖe amugãa to eye wole amua kpɔm. Ame ve le awu dzẽ me. Eye ame ɖeka kpla akpete ɖe megbe hele edze ɖom kple nɔvia.

Edunyaheƒe yi ke amewo nɔ anyi ɖo le dunya hem. Eye ŋutsu kple nyɔnuwoe nɔ anyi ɖe teƒe ma. Woɖo zikpuiawo ɖe efli me eye wonɔ anyi ɖe ɖoɖo nu.

Amewo le asime eye amea ɖewo le nu dzram. Amea ɖewo le nu ƒlem. Amea ɖewo le zɔzɔm le yiyim le asia me.

asrafowo wɔmene le teƒeya le wóƒe asrafo wuwo me ameɖeka ɖó kuku si nye amadede blu tɔ eye wóle aʋawɔtu ɖe asi

Amewo le sikakuƒe eye wole mɔ dzi. Ame aɖewo hã le edoa me eye ke yi ɖem mɔa lea, amewo le lɔm. tsi xa ɖe doa me amewo hã le tsia kum le doa me. Ɖekakpuiwo ƒe ƒuƒoƒu me.

Nyɔnuvi woame tɔ̃ wonɔ gasɔ dzi. Eye wobla nake ɖe gasɔa ƒe megbe. Nyɔnua ɖeka lé kusi ɖe ta. Ɖeka ɖɔ ɖa gbogboo ɖe eye ɖeka le gasɔɔ ƒe ŋgɔgbe.

Ƒuƒoƒe yi ke me amewo ƒo ƒu ɖo eye le ƒuƒoƒe ya mea, ŋutsuwoe nye ameyiwo le ƒuƒoƒea, wolé aflaga vovovowo ɖe asi eye ɖewo ɖɔ kuku ɖewo do awu dze.

Dunyaheƒe aɖe yi ke ame gbogbo woƒu ƒu ɖo ne dunyahehe ŋuti ye kpovitɔwo nye ame gbogbo yiwo katã le woƒe awu me. Woƒe awudodowo katã le amadede ɖeka me.

Eŋufɔku aɖe dzɔ eye eŋua ƒe ŋgɔgbe kaka. Eye ame gbogbowo ƒo ƒu ɖe eŋuti le kpɔkpɔ. Ke ame aɖe lé mɔ̃ƒonu ɖe asi le enu ƒom.

Sewɔtakpeƒemenɔlawo le takpekpe me eye ame sia ame le anyinɔƒe, zikpuiawo le efli me eye woƒe anyinɔnɔ nye anyi nɔnɔ nye anyinɔnɔ tɔxɛ.

Amewo le zɔzɔm le agbasasra kɔkɔ aɖe dzi eye ame siawo sɔgbɔ ŋutɔ. Amewo le ɖzia me eye amewo dia gã ɖe anyigba. Ŋutsu kple nyɔnu nye woame eveawo.

Amewo ƒoƒu eye ɖewo le anyinɔƒe ɖe ekplɔ gã yi ke emɔƒonu kple emɔ yi ked zi wokpɔna nu le adzɔge le.

Xɔ yi me si amewo ƒo ƒu ɖo eye wole ɖoɖuizizi me le nugbledede me hele ame ɖeka kpɔm wole nu ƒom na wo eye ame ɖeka awu yi ke eƒe amadede nye gbemumu.

Yevowo le eŋua aɖe me le egbedadaƒo afii atiglinyi gã eve le. Atiglinyia le ŋua ƒe mia me eye ɖeka le eŋua ƒe ɖusi me.

Eŋudzeƒe afi yi eŋuwo le le agbɔsɔsɔ me eye amewo hã wole dzidzim le tsƒea lea gbaɔsɔsɔ me. Exɔwo ƒo xla eŋudzeƒea.

Dukplɔla woame atɔ̃ ƒoƒu eye dukplɔla yi le ezia dzi fifia le asi nam nɔvi dukplɔla bubu aɖe.

Ƒome aɖe ƒoƒu ɖe ekplɔ gã aɖe nu nuɖum eye le kplɔa dzia nu vovovowoe le kplɔa dzi, nuɖuɖuwo, abolo, aha yi le ahuhɔe kplu me. Ya wo le teƒe ma kple amewo.

Ŋudzeƒe aɖe yi ke edzo dze eye ŋuwo fiã, xɔwo hã wo fiã. Mɔdodo gã aɖe le ŋudzeƒea ƒe axadzi yi ke ŋuwo le mɔdodoa dzi va yina.

Aɖaŋudɔwɔlawo le mɔdodo gã aɖe dzi hele aɖaŋudɔ wɔm le teƒe ma kple woƒe dɔwɔnuwo. Kuku le wo katã ta eye ame atɔ̃ le awu amadede ɖeka me.

Aɖanu nu yiwo, woɖo ɖe atsĩa me le exɔ tu le aɖaŋu le zikpui me aɖaŋu me eye ekplɔ yiwo kpa godo. Ekɔ egawo ɖe eye.

amewo ƒoƒu le aflanga ɖe yame le kpovitɔwo ƒe awu me eye wóle ʋunyaʋunya wɔm aflaga vovovowoe ameyawo le ɖasi

Nyɔnu aɖe le atsikutsetsedzraƒe yi ke wɔ ɖa eye wòdo awu nyakpɔ aɖe hele nu kom. Eye wòle atikutsets, atikutstetsea ŋgɔ.

Ɖevi aɖewo woƒo ƒu eye wole enu srɔm. wo kata woli ŋku ɖe enufiala dzi eye wole ekpɔm tututu. Ŋutsuvia ɖeka si nye tsitsitɔ wole abe yevu ane.

Ameawo le eʋe ɖum eye ame siawo katã ƒe nudodowo le amadede ɖeka me. Dzonu le kɔ kple abɔ na amee ɖe sia ɖe.

Ekpe aɖe yike mɔdodo tɔ dome dome ne eye elãwo le gbe ɖum le eta la me eye eɖewo hã le mɔdodo dzi le eʋu aɖe ŋgɔ le teƒea.

Gbegãdzi afi yi ke elã vovovowo le. Eye ŋu aɖe hã do agba, amewo le eme eye lã yiwo le afi maa wonye sɔveda. Atiwo hã wole teƒea.

exɔ me afii abatsi dzenie ɖe le eye woɖó abadzivɔ yie ɖe abadzi tsɔ abadzivɔ bubu yike amadede bubu le eme la da ɖɛ dzi tsɔ ahuhoewo ƒo xlãe

Eʋu dzeƒe aɖe sike eʋu gbogbowo wole, eɖewo hã le eʋudzefe le woɖokuiwo... Eʋu gãwo kple eʋuviwo, ame vovovo..,..

Ŋutsuviwo le elãmesẽ fefe wɔm eye wode wo nɔewo dzi ɖe atsa me, ke wo katã womele awu meo, ke wo katãa wole godui yibɔ me.

Gbɔɖemeƒe kple eyaxɔƒe dzeani aɖe yike xexi gãa aɖe le ame aɖe le xexia te, eye agɔneti kɔkɔ aɖewo ƒo xlã teƒea.

amewo ƒoƒu eye ameyawo nye ŋutsu kple nyɔnuwo le blema kɔnu wɔm awu le dzime na ŋutsuɔwo ke nyɔŋuwo la awu mele dzime nawo o wó ta vɔ ɖa'kɔta tsɔ eɖe bla edzi

Nyɔnu atɔ̃ wole fli me hele azɔ̃li dzi eye wo katã wokpla woƒe akpɛte ɖe woƒe megbe, ame yi ne le ŋgɔ na wo le kpla asi akɔnu.

Enyikplɔvi etɔ̃ le enyi gbogbo aɖe kplɔm le mɔdodo gãã aɖe dzi eye enyi yawo ɖewo nye yibɔ ɖewo nye ʋee eye eɖewo ƒe ŋuti nye amakpaƒuƒu.

Aƒeme afi yi wodzraɖo nyui eye zikpui le afima zikpui nɔdzi yiwowɔ ɖe atsya me eye seƒoƒo yiwo le zeme kplɔ yiwo le nɔnɔme tɔxɛme

ɖeviwo wóle agbɔsɔsɔ me le ha dede me le teƒe gbadza'ɖe yike egbe ƒoxlã wó eye ɖeviawo de afɔ dume hele dusim le wonɔewo yóme

Nyɔnu aɖe le teƒe aɖe yike le dzedzem eye teƒe ya yi wolea asinudɔwɔwɔ vovovowo yike wokɔ do atsa na teƒea ŋeŋeawo kpe ɖe asinudɔ vovovowo ŋu.

Dunyahelawo le woƒe takpekpe me eye dzre dzɔ eye amewo le du dzi eye amewo le zikpuiwo dam le dziku me.

Ŋutsuwo le..ƒoƒu da avɔ ɖe abɔ eye eŋu yiwo ƒona kple agblɔ yiwo wokɔ ƒona ŋua le eŋuawo dzi le ameawo si me.

Asidɔwɔwɔwo vovovowo woɖo ɖe anyi eye koko, gaŋkui, afɔkpa kple mɔƒonu eyae nye nu siwo le teƒe ya.

Nuɖuɖu kple nunono ƒe fiase aɖe yi ke me nyɔnu aɖewo nɔ anyi ɖo eye ebli yi woklẽ etsro le eŋu la le agbame. Agba yi wotɔna nu me la mee eblia le.

Ame aeɖwo nɔ anyi ɖe gbadza aɖe dzi eye ameawo dze abe wɔnamanɔŋutɔ alo amemanɔsitɔwo nɔ anyi, bliba afɔwo eye wole nu kpɔm dũu.

teƒe yiwo draɖo nyuie eye zikpi vovovowo siwó wɔ ɖe atsiã me eye nuyi wó dzrana agbalēwo kple gaƒomɔ yiwo do'tsã nɛ le

Woɖo zikpiwo ɖe atsiãme le afi ya ƒo ʋlã kotoo. Eye atizikpiwo wonye. Eme nu yiwo dzi woanɔ la ƒe amadedee nye dzẽ. Eye didiƒe nukpɔmɔ le wogbɔ.

Ame eve nɔ nyi ɖe ekplɔ̃ ɖeka ŋuti yee kplɔ̃a dzi le gbadzaa. Nu vovovowoe le kplɔ̃a dzi. Afɔkpa hã le kplɔ̃a dzi yi kea me ve kɔ asi da ɖe edzi hele etɔm.

Mɔdodo aɖe dzi yi ke eŋufɔku dzɔ le eye eŋua gbãã eye eƒe ŋgɔgbe ŋe ɖe me. eye Kpovitɔwo wole teƒe ma. Eŋugã aɖe hã tɔ ɖe teƒ, mɔdodoa dzi.

Dɔnɔdzikpɔlawo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe te eye xɔa ƒe amadede nye gbe mumu woawo ŋutɔ wole gbemumu wu me eye wotsɔ ŋɔtiblanuwo bla ŋɔti.

Asime si ŋutsuvi aɖe lé kusi gãa aɖe ɖe ta, eye le kusia mea, agɔnɛ le eme eye wòlé eŋufɔti ɖe asi.

Ŋu sue aɖe yi tsɔ ame gbogbowo ɖe me kple etama katã, ame ɖewo lé nugowo ɖe asi, nugo yawo ƒe amadede nye aŋuti ɖiɖi eye ŋutsu aɖe le awu amadede blɔ me.

Nutaƒe aɖe yi ke wo, wotaa nu dzaani, xɔmenu yiwo míezãna ɖoa avɔ kple míaƒe nuzazãwo ɖe me ye wotsã nɔ nɔnɔme nyuietɔ tɔxɛ me.

Aɖaŋudɔwɔƒe gã aɖe yi ke ame eve wole tsitre ŋu ɖo, ame yawoe nye ŋutsuwo, woame eve wole awu ɖeka tɔŋgbe me le kuku ɖeka tɔngbe me, ame ɖeka lé agbalẽ ɖe asi.

Nyɔnu aɖe le eƒe dzodoƒui le nu tom. Nutɔgba le coalpot dzi elɔ nu yiwo tɔm wole kɔ ɖe agbe me kɔ da ɖe aŋego ɖe dzi. Ya ŋutɔ bla ta do awu ta avɔ. Dzoduƒui yi wolea, wosi aŋɔ ne yibɔ.

Teƒe aɖe yi ke ŋutsu etɔ̃ wole le takpekpe wɔm eye teƒea nye teƒ si ke wole exɔ yeye aɖe tum le, ŋutsu siawo katã le kuku ɖeka me.

Ekuteƒe yi aɖaka wɔme ene le. Aɖakawo katã ƒe amadede nye ʋiʋi. Ke nɔnɔmetata vovovowo le aɖakawo dzi. Ɖeka ƒe nɔnɔmetata yi le dzi nye sukuvi eye sukuvi tɔ ɖe aɖaka gbɔ.

Nusrɔ̃ƒe yi amewo ƒo ƒu ɖo eye kplɔ̃ gãa ɖeka le wo katã wo tsitsina. Wonɔ anyi ɖe ego eve me. Akpa yi kple akpa yi le kplɔ̃ dzia, etsi kpl agbalẽ kple woƒe mɔƒonuwo le edzi.

Yevu ŋutsu lolo aɖe esɔ dzi, kuku le ta nɛ, awu le ŋu eye wòdo atalegbe, do afɔkpa yibɔ, egbe aɖewo le afi si esɔ la le.

Eŋu dzeƒe aɖe nyee si aŋu xoxowo tɔ te eye wole mɔdodo dzi. Amewo hã sɔgbɔ ɖe eŋu dze ƒea. Exɔ legbe aɖe kple keteke mɔ le afima.

Sɔhe siawo le eʋe ɖum eye sɔhe sia ɖe sia ɖe sa avɔ ɖe kɔme hetsɔ kpoyokpoyo ɖeka yi ken ye amadede sa ɖe ali dzi.

Ɖzeƒea ɖe yike ame vovovowo ƒoƒu ɖe le mɔzɔzɔ me eye ame siawo nye yevo kple woƒe agbawo

Afɔkudzɔƒe aɖe yi ke dɔnɔdzikpɔlawo le ame yiwo kpɔ afɔku la tem ɖe keke me, dɔnɔdzikpɔla ya wo katã wole awu ʋi me ɖɔ nu ɖe ŋɔti.

Nyɔnu aɖe le ebe dzodoƒi, galɔ, agbanuwo ƒo xlaɛ, enutɔgba le dzo dzi, ami le me, togbɛ tɔ wòle, nyɔnu ɖe do awu dze lé vi ɖe asi le gbɔ, yantɔ bla ta eye wòle dze….

Amewo ƒo ƒu eye ɖewo nye ɖeviwo. Afi yi wotɔ ɖe la, ƒe nɔnɔmetata nye gbemu eye amea ɖewo le awu dzẽ me. Amea ɖeka lé mɔƒonu ɖe asi le nu ƒom le mɔme.

Aɖaŋudɔwɔƒe aɖe yi ke aɖaŋudɔwɔlawo tɔte ɖe. Ame ne, ɖeka nye Gbadagba eye ame ɖeka nye nyɔnu. Ame tɔ̃ la gakuku le ta na wo eye gakukulae nye amadede ɖeka ƒomevi.

Ame eve le kplɔ̃ aɖe ŋu le anyinɔƒe eye ga le asime ne ame ɖeka eye mɔƒonuwo le kplɔ̃ dzi. Ame yi si me ga le la le asi tem ɖe foni dzi.

Dunyahelawo kpe eye wole atyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me hele dunya hem le takpeƒe gã aɖe eye yevuwo sɔ̃ɔ enye ame yawo, ŋutsuwo sɔ̃ɔ hã wonye.

Ame ene le kplɔ̃a gbadzaa loloo ɖeka yi ke edzi dze anyi nyuie la ŋu eye ame eve tsɔ nu bla kɔme. Wo katã wobla nu ɖe ŋɔti.

Amewo le enya hehe ƒe azɔli dzi eye wole eha dzim. Kuku dze le wo ta eye ame aɖewo hã be kuku nye yibɔ. Wolé nuŋlɔti ɖe asi eye woŋlɔ nuwo ɖe wo dzi.

Gakpoɖaŋudɔwɔƒe aɖe yi ke dɔwɔlawo wole le dɔ wɔm. Ame ene yele dɔwɔƒe ya. Wo katã wole awu ɖeka tɔgbi me eye kuku ɖeka tɔgbie le ta na wo.

Amewo ƒoƒu hele eʋe ɖum eye woƒe awu siwo wodo wotɔwo ɖe atsia ɖeka le me. Dze le edzime gbɔ eye kpoyokpoyo le alime na wo katã.

Aŋawɔŋu dzeani aɖe yi ke ƒe amadede le blɔ me le mɔdodo gã aɖe dzi eye yevuwo ƒoxla teƒea ɖe nu le ele ene vovovowo wɔm le teƒea.

Ŋutsu etɔ̃ wolé agba yi ke xɔtolawo tsɔ wɔa woƒe xɔtu dɔ ɖe ta eye wole agbafɔ dzi zɔm. Agbafɔ ya ƒe axadzi pamprowo wotsɔ wɔ wo.

Fiase aɖe yi ke woɖo nuwo ɖe eme. Tomatosi gometɔ, go lolotɔ kple go suetɔ, miliki kple adzalẽ le kplɔ̃ yi ke wogakɔ kplɔ̃ bubu da ɖe edzi.

Amewo ƒoƒu eye wole dzɔdzɔmenutinya me dzrom, wole numedzodzro wɔm, ekplɔ ɖeka ŋuti wo katã woƒoƒu ɖo yevuwo nye ameyawo, nyɔnu kpl ŋutsuwo ame yawo nye.

Asime yi ke nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi agba babla le gasɔ le ƒe megbe, nyɔnuvi bubu tɔ ɖe gasɔ la gbɔ bla asi ɖe megbe, amewo fũu ye la teƒe ya.

Ame etɔ̃ ƒo ƒu eye amea ɖeka nye nyɔnu lé ɖevi ɖe asi eye ame ye le titina la kpla asi kɔme na ame eve. Ame ɖeka le anyinɔƒe lé takuvi ɣi ɖe asi.

Ŋutsu aɖe le mɔdzi. Emɔ ya dzi ŋutsɔa laa, ebla agɔne gbogbo ɖe emɔ la ƒe megbe ƒo xzã emɔ la kata eye wobla ɖe ŋgɔ gbe.

akɔdaƒe aɖe yi amowo ƒoƒu be woadakɔ eye nyɔŋu ɖeka le akɔdaŋua gbɔ le eƒe gbalē tem ɖe akɔda nuike me wó dana akɔda gbalēawo ɖó

Amewo le esɔ dzi, eye ame siawo nye ame gbogbowo, esɔwo le wo nɔewo yome le efli me, amewo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo.

Eŋu fɔku gã aɖe dzɔ le teƒ ya eye amewo ƒoƒu. ame geɖe yike ƒoƒu nye ŋutsuwo eye eŋu fɔkua nu sẽ na be eŋua wogblẽ wu ale yike hɛ̃a.

Ame aɖe ƒoƒu ɖe woƒe aƒeme eye nyɔnu tsitsi kple ɖetugbi kple ɖeviwo ƒoƒu. Nyɔnuvia ele agba ɖe asi nua ɖem le eme.

Amewo ƒo ƒu eye am eve le ʋe ɖum le tsã me. Ame ɖeka na anyi ɖe anyigba dra afɔ eye ame veli kea ta ɖee hele ʋe ɖum le ame yi le anyigba la ƒe ŋkume kpɔm.

Nyɔnu eve le nake ɖe ta. Nake yike wobla kple abaya mumu eye ame bubuwo hã le afi ma. Eŋu aɖe le afi ma le amadede ʋi me eye edit kɔkɔ aɖe le wo megbe.

Ɖeviwo ƒo ƒu eye mɔlu le afba me yike wo katã woƒo aɖe agba me le enu ɖum eye wole dzidzɔ kpɔm.

Ekuteƒe afi yi amewo kpla asi akɔnu eye wotɔ ɖe aɖakaa gbɔ. Ameawo katã wole ayi wu yibɔ me eye ame yawo ɖewo nye yevuwo, ɖewo nye ameyibɔwo.

Emɔdolawo le mɔ gã aɖe dom eye mɔdɔwɔla yawo katã le awu amadede ɖeka me, kuku le ta na wo, kukuawo le amadede vovovo, nyɔnu aɖe lé agba ɖe ta zɔ to wo dome yi.

Keteke yike me amegbogbowo le eye ketekea le eƒe mɔdzi le ameawo kum eye ame vovowo wo hã tɔ teɖe keteke mɔa to wo he le enu kpɔm.

Etɔdziŋudzeƒe gãaa aɖe yi ke etɔdiŋu vovovovowo le etɔa dzi eye eɖewo dze goo le nɔnɔme nyuietɔ me. eye teƒea dzani ŋutɔ.

De gãa dzi afii amewo le de tsom kple woƒe agbawo, wole woƒe bagiwo hem le anyigba, ɖevio, ametsitsiwo, nyɔnu kple ŋutsuwo nye ame siawo le dea tsom.

Amewo ƒo ƒu helé aflaga ɖe aasi. Eye wotɔ ɖe eŋu aɖe gbɔ. Eŋua ƒe amadedee bye edzɛ̃ kple eblɔɔ. Ŋutsuwo kple nyɔnuwoe lé aflagala ɖe asi.

Asinudɔwɔwɔ nuvovovo yi ke wokɔ wo ɖo ɖe atsiã me, seƒoƒo tsihe, zikpui suɖui yi..vi…sueuse yi ke wodana ɖe zikpui me.

Amewo ƒo ƒu ɖe ekplɔ̃ ɖeka ŋuti eye wole nyadzɔdzɔ aɖe me dzrom. Ŋutsu kple nyɔnuwoe ƒo ƒu. Ame ɖeka le awu dzẽe me eye le nu kom.

Nuwɔmetɔ eve nɔ anyi ɖe zikpui me le woƒe aƒe ƒe xɔxɔnu. Ɖeka nye ŋutsu eye ɖeka nye nyɔnu. Nyɔnua ƒe awu yi wòdo ɖe dzime la enye awu dzee.

Agbalime. Afi yi woɖo zikpi vovovowo ɖo ɖe nɔnɔme nyuie tɔxɛ aɖe nu. Ekplɔ̃ yi wowɔ ɖe atsiã vovovowo me hã le teƒea eye xɔ gã aɖe le fi ma.

Ŋɔnudrɔƒe yi ame ene wole. Ame le tsitrenu, ame ɖeka kpla asi megbe, ame ɖeka kɔ abɔ ɖe dzi eye ame ɖe le anyinɔƒe. Etsi le ahuhɔe kplu me, agbalẽ le gbɔ.